You see dis picture so? E dey show us one big message wey many pipu dey forget nowadays. Say family bond dey very important for how pikin go grow. How e go take reason life and even how e go dey relate with other pipu for society. Make we reason am well. For de picture, Papa dey carry e pikin for shoulder. Wetin dis one dey show? E dey show say Papa dey involved for pikin life. E no just dey work dey bring moni come house. E dey spend time with de pikin and as de Papa dey do am, de pikin dey feel loved. E dey feel say e Papa dey for am. Dis one dey build trust and confidence for de pikin body. De Mama too dey there dey smile. You see say e dey engage with both de Papa and de pikin. Dis kin happy environment dey teach pikin say love and unity na normal tin for life. E dey teach pikin say relationship suppose dey balanced. Say as Papa dey show love, Mama too dey show love. And everybody dey happy together. Now, dis kin tin dey important well well because many pikin wey no dey get dis kin experience dey sometimes grow up dey feel say love no dey real or say dem no dey important. Dem fit carry dis wrong mindset enter relationship when dem don grow up. When pikin dey see Mama and Papa dey happy together and dem give am at ten tion, e dey build good emotional foundation for de pikin mind. Another tin be say, dis kin family bonding e dey help pikin build beta communication skills. As dem dey play together, as dem dey talk together, as dem dey laugh together, de pikin dey learn how to express himself. E dey learn how to dey confident to talk, how to lis ten to others and how to understand emotions. You fit even see say na outside dem dey. Dis one dey show say de family dey take time dey go outdoor, dey explore life together. Dis one dey teach de pikin say life no be only about house and school. E dey expose pikin to different environment. Different experience. All dis one dey build pikin creativity and curiosity. You see, at de end of de day, de small small moment like dis wey we dey see for dis picture dey get big impact for pikin life pass wetin many pipu dey think. E dey important make parent dey present, make dem dey involved, make dem dey in ten tional about bonding with dem pikin. Because na true talk — na for family pikin first dey learn wetin be love, respect, confidence and even happiness. If we go fit dey in ten tional about am, society go dey beta because children go dey grow up with strong emotional intelligence and good character.

You see dis picture so, E dey show us one serious lesson. De way Mama dey communicate with de pikin fit shape de pikin life for beta. See as Mama dey hold de pikin close, dey look de pikin face. De pikin too dey look Mama eye dey talk. Dis kin body language dey show say Mama dey give de pikin full at ten tion. She dey lis ten, and for dis life, one of de best gift wey you fit give pikin na lis ten ing ear. When Mama dey communicate with pikin like dis, face to face, eye contact dey. E dey build pikin confidence. De pikin dey feel say wetin e wan talk dey important, say e own voice dey count. Dis one dey help pikin build self-esteem. Tomorrow, if de pikin dey public place, e no go fear to talk or express e mind. Another important tin be say, dis kin communication dey teach pikin how to reason well. As dem dey gist, Mama fit dey ask Kweshon: Pikin go dey think before e answer. Dis one dey help develop pikin critical thinking skill. And make we no forget say, communication no be only about talking. De way Mama dey hold de pikin close, de way she dey look de pikin softly — all dis tin dey teach de pikin say, love dey inside communication. E dey teach say, when pesin dey talk with another pesin, e suppose show care, respect and patience. Now for many house for Naija, parents too dey very busy. Dem dey shout from parlor go kitchen. Dem dey scold pikin without allowing am explain e own side. Na dis kin tin one day dey make pikin fear to talk. But as we dey see for dis picture, Mama dey take her time dey talk with pikin calmly. Naso good communication suppose be. Another tin be say, dis kin bonding moment dey help Mama know wetin dey her pikin mind. Pikin fit dey go through challenge for school or make e dey confused about life. If Mama dey always dey available dey communicate with pikin like dis, pikin go dey open mouth dey talk any wahala wey e dey face — go tell e Mama. But, if communication no dey, pikin fit dey bottle tins inside and e dey dangerous. Finally, good communication between Mama and pikin dey build beta relationship for house. E dey reduce wahala. E dey build trust and e dey help make house dey peaceful.

De role of tradition herbs for Naija health and culture, you see dis picture so e dey show us one side of Naija wey many pipu dey underrate nowadays, traditional herbs and medicine, for the picture you go see bag full of roots, leaves, sticks, barks, and different natural things. For Naija especially for many local communities, all dis herbs dey play very big role on health matter, before oyibo medicine waka enter our fore fathers all our ancestors dem don dey use all dis things take cure different sickness and manage body. Now make we reason am why e dey important, first, herbs dey represent natural way of healing, pipu dey use am treat malaria, typhoid, body pain, infection, fertility wahala and even spiritual protection, you go hear sey person go drink agbo another go dey boil dogoyaro leaf or dey soak bitter kola with ginger and garlic all dis things na old method but dem dey powerful. Another one be sey herbs no dey just dey help body dem dey carry cultural value, you see for many tribe for dis Naija using herbs e dey connected to ancestral knowledge to our old knowledge, na knowledge wey dem dey pass from generation to generation, if you ask any old baba or old mama for your area, or for village dem go tell you, which leaf dey cure wetin, how to prepare am wetin you go add and the time we you go take am. Another thing be sey dis herbs dey promote self reliance instead of to dey always buy expensive medicine, many pipu dey go local market you go buy wetin you fit afford and e go work for dem. E herb reduce cost and e dey support local herbal sellers too. For inside the picture you fit see sey e be like full market stand, meaning sey e dey provide livelihood for many families e dey provide means of income for dem. But make we dey careful too no be all herbs you fit mix anyhow e good make person dey learn well or make e follow expert because wrong combination fit cause problem. Nowadays some pipu dey combine herbs with modern medicine and e dey important make person dey imformed before doing dat. lastly, you see dis picture e dey remind us of our culture and knowledge sey e dey rich, herbal medicine na part of who we be as Africans, even as modern life dey waka fast, we suppose still dey respect and make we document dis knowledge. If we no do am e fit lose.

De role of traditional warriors for African community protection and identity. You see dis picture show, dis picture show us sey African warriors no be ordinary pipu. Dem dey represent courage, strength and protection for dia community. You see as dem dey wa?ka? for dat street like, beside dat bush. E show sey dem dey ready for battle or dem dey go on mission. For olden days for Naija, and for many other African lands, every village or kingdom dey get warriors wey dey protect land from enemy attack, from slave raiders or thieves wey wan come disturb peace. Now look dia body well, see charm wey dem tie. Dis one show sey African warrior no dey depend only on physical power. Dem dey use juju. Dem dey use spiritual power wey go protect dem from bullet, knives or evil spirit. For dia belief, gbas no dey happen only for physical realm, e dey happen for spiritual realm too. Dem dey wear local cloth. Dis one show sey dem dey proud of dia culture. Even if gun dey dia hand, dem no forget where dem come from. E dey teach us sey modern weapon fit dey, but identity no suppose lost. And you see sey na local guns dem dey use, before modern army and police wa?ka? enter, na dis kain warriors dey protect market, farmland, palace and town. Dem dey move for group and e dey promote unity and strategy. For African culture, warrior work no be for anyhow pesin. Na training dey. You go learn how to fight, you go learn how to respect elda? and how to use juju for right purpose. Another tin wey dis kain picture dey remind us be sey warriors dey represent bravery. Many of dem dey fight to defend freedom, family and land. Some of dem dey go spiritual cleansing before battle. Some dey take oath say dem no go betray dia land. Today, even though modern military don take over many of dis roles, de spirit of de African warrior still dey important. E dey remind us sey to protect community no be small work. E need courage, e need wisdom, e need unity. For many festivals now, you fit still see many reenactments of dis warriors. Dem go wear de cloth, dem go carry stick, dem go carry gun, dem go dance and dem go display charm. E dey epp yound pipu remember sey before all dis oyinbo tins, we get our own rich history of protection and courage. So, de lesson be sey, as we dey wa?ka? for modern world, make we no forget de warrior spirit wey dey our blood, our, de spirit of strength, unity and love for our community.

Culture nor get gender, how women dey redefine tradition with confidence. Dis woman nor dey play, she dey use dis her dressing talk loud and clear say culture nor be man or woman own alone, culture na all of us get am. Dis Yoruba attire wey she wear agbada la beads traditionally na men dey rock am but she don carry am with confidence, style and pride. E show sey woman too fit represent heritage, nor be only for wrapper or gele. Um dis kind aim dey challenge wetin society dey always expect sey woman suppose wear or look like. Now look de bead for her neck nor be ordinary fashion, for Yoruba land beads na symbol of royalty and respect, were no man wear am like dis e dey talk sey I sabi who I be, e dey show sey she dey tap into de power and pride or ancestors. De filla which is de cap wey she wear e dey e dey direction? e dey traditionally linked with leadership and gender respect but now women too dey rock am with full boldness, nor be sey dem want be men but dem dey show sey power nor be gender matter, she fit lead, she fit command respect and she fit carry culture for head with dignity. Dat third picture wey she hold dat erugere na im be de horse tail wey she hold, dem dey call am erugere for Yoruba land, dat one na big statement, erugere nor be for play, for Yoruba culture na symbol of authority na king, chief or spiritual? leader dey carry am. So wen woman hold am e be like sey she dey talk sey I fit be king too no limit for me. Dis kind expression dey very important for today society, because many times culture dey try box women into one role, sey na only dis one or dat one dem fit do but dis culture dey challenge dat idea, e dey remind us sey tradition nor suppose cage person but instead e suppose give room for everybody, make everybody express themselves make dem carry de culture forward and again e sweet sey she nor just wear am anyhow, she wear with grace, she still carry her femininity, she nor loose herself. Dis one dey show balance sey you fit be strong and you fit be soft person at de same time, you fit dey royal and you fit dey real and relatable.